Asa naati daro daapuridi oothido kathata woyko doozata qohiya guxuneta woranaas yaagettidi oosettida miishsha oykkida bootha jarkaane woykko miishshay de7ees.

Ha misilezan beeththishe de7iyay aazee giikko asaa naathi ooththido kaththaa qommotha qohiya guxunetha woranaas maaddiyaa daro keemikkaaletha geetheththiyaabathi de7oosona.

Ha missilezan bettizay aaze giiko dumma dumma dani'o dozzati woykko assa natti tokkidi go'ettiyo lemissos sanththa malatiya hessa hessa malla dani'o doozati issippe bettetes.

Darro bitta goshani eretida corra assati betosona ha coora assatika ayiba othidi diwuna gishin katha zerid betosona

ha misile bolla deyiya katta qommoti woykko madabaran qashettida katati de7osona ha madabara bollanka kafo misile beettees

ha misilezan beettizay aaze giikko yafaran toohettida kattati beettettes ha kattataka haatta ushshanassi wodiyan yiida kaame haatta giddon eqqidayssi beettishe deees

Dumma dumma katta qohiya miishata woranas dandayiya nu kawoy ha'i wodiyan ehido lo'o kemikaaliyappe oosettida miishata oyqqida miishati de'oosona.

Ha misilezan betiya yelaga maca natinne issi issi guta donzida cima maca asat issipe gidid banta otido woyko muziya ayfa ayfe qomoppe isuwa gididaga qanxid ehidaget betosona.

Ha misilen betizay issi c'ima mishiriya ba kushen dan'o dooza getetiza dono woyko asa nayti kathidi moto kaatha qommotuppe issuwa gidiza kaatha kushen oykada beetesha de'aws.

Ha missilezan bettizay azee gikko daro dan7o doozati kathhthati beetosona. hesatappeka lemisos badalay dan7o woyko gungo sanththany hesa hesa malati de7ettes.

Ha miissilezan bettizza wolqqama dembba biitan cora miththa marran yappartidi de'iyaggeti bettosona.

Ha misilezani bettiya lo'iya mishireppe guye baggara darro katha qommoti betosona. He kathatikka buro diccishenne ayisariddi deyosona.

Ha misilezan beetiza nam'u yelaga atuma asati de'osona. Ha atuma natika banta kushezan donuwa oyqidi banta osuwa ayfiya besishe betetes.

Mitha aye gidiya dan'o woyko hara hara sohon gakidi asa naturals duma duma go'a imanas danda'iya ayfa ayfey beetes ha ayfa ayfiyape giduwan bootha tukiya uyiyo mishay beetes

Ha misilezan beetiya nam'u asati de'osonna; ha nam'u asatikka ay ooththiyona gishin kaaththa giddon eqqidi buro gakkidi de'iya kaaththa xeelidinne a giduwa simeretidi beetishe de'osonna.

Ha missilen bethiya ayfa ayfe yagethiya dandhon tokettidi gakiya miththa qomoy bethess ha miththa qomoy assa naathi mikko namusa ashanasinne hara hara go'thuss pe'ss.

Daro katha putiso othuwa eretido asati putisida katha gidoppe sharappanne hara hara katha qohiyabata qoridinne maxidi kesidi betishe de'etes

Ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma kaatta puutisiyo oosuwan eratettay de'iyo asati banta puutisido katta woykko mitta giddon eqqidi puutiya banttaga xeellidi aggidi shemppishe beettosona.

Haa missilezanni bettizayi azee gikko issi cimma bitaneyi baa oththuwa wolqa woyikko daburanni gigida kaththata xellishshenne be'iddi de'ees.

Ha misilizan beettizay aazi giikko issi macana nayera attuma bitane issiyora uttidi de7ettis ha nam7u asati katha woykko aypaayfeta shiishshi madhi ehidi bayzanas madaban yaran citan wottieyssata geetettosona.

dumma dumma katthappe oosettida xiilletanne hara maxineta heyssa heyssa malata makidi bayzanas kunti wothti doogeti beettishe de7eettis

Ha misilezan beetiza issi lo'o gidida yelaga qeeri nayiya ba kushiyan oykada hashiyan wothido ayfa ayfethinne daro katha qommoti beettishe de'etees.

dumma dumma katta oosoan erettida nam7u attuma asati beettosona ha attuma asatikka ay ootiyonaa giikko tukke gakkidaga madishe beettosona

Ha misilezan beettiya wolqqaama woray de7ees. ha woraykka asa naatussi woykko nu gaammo biittaassi koyiro puula qommotappe issuwa. ha woray daro go7aa immiyayssa.

ha misilezan beettizay aazey giikko wolqama woray de'ees ha wora giddonka issi issi keettati beettosona ha keettatuppeka sinta baggara dereti ekkiya biittay beettishe deees

Ha misilezan bettiya issi cima bitane ba kushezan muuze oykkidi ha teelidi beettees ha bitanekka muuze oosoninne hara hara ayfa ayfeta ooththiyo gan eretida gooba attumasa geetettees.

Ha misilizan beettiya nam7u asati de7oosona heyssatappeka issoy qeeri naa gidishin issi niya hanaa aayo gidawus ha asatikka banta kushiyan dan7o doozappe issua gidiya dunu'a geetettiya katta oyqi uttidosona.

ayfa ayfe kattha qommotappe issuwa gidiya manguwa yaa getiyo mitha qommoy beettishe deees ha mangoykka asa natusi daro go7a immiyogappe daruwa biitta naagiyogan erettes

Issi yelaga karetta nay ba kushiyan gakkibenna muuziya oyqqidi baappe guye baggara woray deiya gaa giddon eqqidi sintha baggara haga mala oosoa doommite yaagidi banan bessidi beettes.

Ha misilezan bettiyey aaze giikko asa naati shooqan tokkidi go7ettiyo dumma dumma go7as pe7iya baqeela yaagiyo kathay bettishe de'ees.

Asa naati daro oosowa hiilla go,ettidi ba kushian bul,idi gaththanassinne ago7a maanas dandayizo issi katha qommoy woykko mitta ayfa ayfe beettishe dees.

Ha misilezan beettiza bootta kaame muuziya caanidi deiyo gaadan eretes ha kaameekka muuziya caanishe issi attuma naay kaamiyappe caanettida muuziya bolla eqqidi beettishe dees.

ha misilezan beettizay aazee giikko issi yelaga bitane daro dan7o doozatu giddon woykko ba puuti sido miisha xeellidinne eta gudduwa bul7idi beettes

Daro puutiya puuti siyo ooson erettida issi asi puuti sido puuteta xeelidinne eta giddon deiya sharaba maxi maxidi kessishe beettees.

Ha misilen zan betiza issi cima yafaran zerethati mokidageta dichanas madiza madabara yegishe bettes

Dumam dumma merraynne harra harra dummayibbatti de77iya corra asatti iss suwan issippe shiqqidi enttappe issoti issoti woykko ci.ma asati guye baggara eqqin yallaga qerri npaytti si ths baggarra uttidayssi bettishe dettes.

Nu tophiyas zoko meqeta gidida biita osuwa eretida issi goshancha bitaney nam'u boora waxid goyishe betes. Ha bitaneyka nam'u boorata issi qambaran goyishe de'es.

Ha misilezan beettizay azee gikko gooshsha oosuwa hillan keehippe eerateththa demiza issi goobba attuma asi de'es ha bittaney gooyidii diyagan qonccidii eeretes

Ha misilezan betizay aze giko cora assati issipe shiqid banta kushiya ossos miicid daro ooso mishata oyiqid de7ishe betosona.

Daro gooshsha oosuwan eeretida asati gooyishe woykko yaafara kesishe beetosonna ha asattikka eeqiddi xeeliddi de'ikkonne enttappe nam'iattikka yaafara kesiddii bettossonna

Daro woykko cora asati issipe xeeseti kiidi biitta oosowa oottidinne puutiya tokkiyo gan bul'iya bul'idi cora dumma dumma oosowan simeretishe beettos

mittanne katta puutiso oosan daro cincanne woznay deiyo maca asati attuma satora issife shiiqidi katha giddua xeellidinne daro katta qohiyawata agiddo madi shoddidi deiyayssi bettishe deees

Goshsha oosuwn daro eray de7iyo na7u asati banta putisido mitha giddon de7idi yaanne haanne eqqidi issoy issuara haasayidinne giigissidi bettosona.

Dumma dumma so medosatuppe issuwa gidiya hariya yagiyo so meedossaynne entta hareta lagishe de'iya qeeri naytuura issi yelaga na'ara beetishe de'etees.

Ha misilezan beettiya issi aaho dembba biittan boora goyiidinne goyaanas waaxi uttida issi waatha booray de7ees. Ha booratikka biitta goyoogan issi yafara efidi appe na7antho yafara biiddinne go'ettidi de'iyoge beettees.

dumma dumma puutiya puutusiyo ooson erettida issi yelaga mishiriya ba na7iyo zokkoan ba7ada puutiya puutisayda daburennan oottashe beettawus

Hammisileezan beettiza goshsha oosuwan erettida asati aaho denba biitta so medoossan woykko boora go,ettidi goshsha goydi deiyayssadan erettis.

Ha misilezan beettiza issi yelaga mishiriya saantha woykko dan7o doozappe issua gidiya katta qommua yafaran puutisada agidduwa xeellaydanne sharafata maxayda bettishe de'eos.

Ha misilezan beettiza cora asati wora giddoppe mitha qanxidi tookki tookkidi kessishe beettosuna ha asatuppe baggay tookkidi kessishe deiya gita gidishin intappe issoti issoti qanxidinne xeelidi beettosuna.

ha misilezan beettiza attuma asatinne maca asati banta kushiyan puutiya putisido miisha oyqqidi issipe eqqidi de7ettes hay issatikka daro ooson erettida asata geetetti xeygetosona

Ha misilezan beettizay aaziye giikko cora attuma asatinne maca asate issipe dendidi oosowa oothti yogan puutiya puutisi yogan banta kushiya mintidi dendido gaadan beettishe deees.

ha misile bollan beettiza issi mishiriya de7awas ha mishiriyakka ba kushiyan dan7o doozata boncowa oyqqada eta xeellaydanne eta paca kuntanas haatta ushshanas koshshiaba ubba xeellayda deiyogee beette

katta zeriyogan erettida cora asati issife shiiqidi katta zeredi bettetes ha katta zeriya getikka zeriyo oge katta piskiyogan woykko wuxidi zeridi beettishe deettees

Ha misilezan bettiyay aazey giikko dumma dumma goshsha oosoan erettida issi yelaga naaynne go7ettidi deiya boorati beettosona ha oosoykka aybe giikko badala shaliyoga.

Puutiya puutusiyogan erettiza cora cima asatinne yelaga nayti maca asatura attuma satura ubbay shiiqidi banta puuti sido katta qommota banta kushian oyqqidi issipe de'eetis.

Santha bonchuwa barkushiyan oyqqida issi maca mishiriya beettashe de,awus ha maca mishiriyakka miicayddanne ufayssan ba oyqqido miisha dogada haraba teellashe beettawus.

Ha misilezan beettiya daro asati de7ettes ha asatuppekka issi issotus wolqa pacatetta gaasuan banta tookkido miisha hashiyanzan wothanas ixin gulbatazan tookkidi efidi deiya geti bettettes.

Ha misilezan beettizay aaze giikko keeththappe guye baggara uutthay deees ha uuttaykka daro goo7aasi peiayssa gidishin koyroan unca uukkidi maanassinne hara hara go'atusi peees.

ha misilezan beettizay aaze giikko issi sinthan xeeliyode lo7iya yelaga attuma bitane tukeza ba kushen oyqqidi miicishe beettes

Ha misilezan beettizay aaze giikko cima attuma bitanenne maca mishiriya cimiya beettows hacima asatuppe nam7a pikiduan yelaga qii naay beettes ha guutha naa tamarsidinne oosoa erisidi beettiza asati issipe de'ettees.

Ha misilezan beettiya dumma dumma kawo oosanchatinne hara hara erancha asatu wura issippe shiiqidi goshshancha asate eratetta ekki iddinne eta pesiyidi bettiyoge erettes.

Ha misilezan besishe dizays aze gikon bita bita goyiya issi al'o kameyinne ha kaamey goyido bittay de'es, ha kamey goyibwyina bitay qase duge bagara betishe de'es.

Ha missilezan bettizay aze gikko issi wolqqama aho dembba bittay de7es ha demba bitankka nam7u asati eqqidi issoy isuwara hasa'she deikonne issi bitaney entappe guye baggara eqqidi enti giyoba kalishshe de7es.

Ha misilezan beetizay aaze gikko wolqama katta tokanasinine mitata puutisanasi madiya denba biitay beetishe de'es.

biitta goyiyanne haatta ushshiya cora kaameti issisoan beettosuna ha kaametappeka dumma dumma oosowass asa naata go7anas gidi medhetidagetanne intappe baggati oosowa ooththennan woykko ooratha kaameta geetettosuna

Ha misilezan beettiya wolqama aaho biitan de'iya goyyidii bettiya kaamey de'ees ha kaameykka asa naatu oosuwa elelisanas yaagettidi medhetidayssa gidishe haakame ha'i yafaran goyyidii de'iyoge beetishe de'ees

ha misilezan beettizay aasey giikko daru wora mitta qommoti beettosona ha mitta qommotappekka sinte baggara daru nu kase asay keexidi deizo keetthay beettes

Dumma dumma ooso erateththay de'iyo kawo oosanchatinne hara hara oosancha asati issipe shiiqidi issoy issowara banta qofa laameretidinne bayntana bessanas qonceza kiidi issisan dancaci eqqidi beettishe de'es.

Ha mishilezan beettizay aaze giikko dumma dumma go77ay de7iyonne dumma dumma meray de7iyo kaameti beettoosona. Enttappeka issoy bootha

katta cakasi asa naati go7etiyo ha7i wodiyan yida kaame beettes ha kaamekka katta cakidi bettiyaga gidishin gakkida kattata caki cakkidi guye oliyayssa geetetti erete

hamisilezan beettizay aaze giikko wolqama mithati sinta baggara de7ikkone hamicthata qanxi qanxidi yeggiyanne entappe garsara goy goydi biitta issi malisiya kaamey betes

dumma dumma go'as yaageti qofetidi tohettida mitati beettettes ha mitatikka oge doonaninne keetta heeran tohettido koyro baaso gaasoy aazi giikko asa naati kuwan yiidi shempanassa

Ha'i wodiyan asa naatus daabura guuttiya kaamey haatta ushshidi beettes ha kaameekka haatta ushshiyoy aaze giikko daro asa naati puutisido mitatanne dan7o doozata ushshishe beettes

Ha misilezan beettiyay aaze giikko issi gatappe woykko maatappe oosettida lo7iya keeththiya beeththawus ha keeththeppe dan7o baggara uuthaynne hara hara dan,o doozati de,eethes.

Ha misilezan beettiya nam,e bululiya tuway deiyo biitha goyiya kaame beettes ha kaamiyakka oyqqi uttida issi asi guye baggara eqqidi deees.

doozata haatta ushshiyogan erettiya woykko asa naati banta kushiyan go7ettidi medhidoo maashine beettes ha kaame malatiya maashinekka haaththa ushshishe beettes

Oyddu bululi ha tohay deiyo kaamee beettees ha kaamiyappe sintha baggara lo7o puula hanotan oosettida keethtatinne mitati beettishe de'eettes.

ha misilezan beettiza issi meray zo7o gidiza kaame de'ees ha kaameekka biitta goshas maaddiyanne abollan uttida issi attuma ase beettishe dees

ha misilezan beettiza issi oyddu tohoy bululeyage de7iyo kaame deees ha kaamekka asa naatuyo oosoa elelisanas go7a immishe beettees hageekka goshsha goyyogan beetti dide

Ha misilen beettizay aazee giikko asa naaxo oosuwa elelisanas yaageti medhettida kaamenne a oosuwa ooththidi deiya asati beettishe de oosoa.

wolqama deriyappe bolla baggara mittay beettees ha mittappe garsa baggara shuchchay de'ees shuchchappe garsa baggara kaame ogiyan eqqidage beettees

puutiya puutisiyoganinne biitta goyiyogan asa naatusi daro go7a immiza kaameti naam7ay beettosona ha kaametappe guye bagkara wolqama aaho denba biittan tohetira maatatinne mitati de7oosona

Ham misilezan beettiyay aaze giikko katha bukkiyo miishan wodiyan yida an bukkidi deiya asathinne dooriyappe asatusi immide deiza issi naay bettishe dee.

Ha misilezan beettizay aaze giikko heedzdzu kaameti biitta goyshe beettosona ha kametappeka sinta baggara eqqida issi issi asati de'eettes hayssatikka oosoy aaze giikko biitta goya kaame goyode inti xeellishe beettosona.

Ha misilezan beettizay aazey giikko wolqama woray beettes ha worappeka sintha baggara gakkidi deiya kattati de7eettes ha kattatikka leemisoas badala malduwanne heyssa heyssa mala kattati beettishe de'ettes.

Ha misilezan bettizay aze giko;Botha madabara katha qommoti issippe de'osona. Ha katha qommota issi mac'a mishirayra attuma gida nara gididi katha bayzidinne lameretidi de'osona.

Ha missilezan betiya boththa mayozzanne hara hara qomoy de'iya mayotta maydi issippe kaththe shamidinne bayzidi diza asat betishin de'ettes.

Ha misileza betizays aze gikon dumma dumma atuma asatinne maca asat cima asatura gelagara ubbay issippe shiqid kata ekide madabaran gochid hemetishe betetes.

Ha misilezan bettiya cora asatuppe issi mishira yaa madabarappe ha madabara kaththa aaththayda de'awus. Ha mishiriyakka bayzayidanne shammidi de'iya asatura issipe de'awus.

ha misilezan beettiya asatuppe nam7u asati katta yaanne hanne simeretisi yogan eretosona hayssatappeka issoy eqqidi coo xeellishe beettees issoy yaanne haanne tookki yuushidi beettishe deees

Daro cora asate attumay macara issippe shiiqidi uttidi kawo oosanchatuppe loohisua ekkanassinne madabara bolla uttidi bantanatetta immidi ezgishe deiyoy issi beettees.

Ha misilezan beettizay aaze giikko bootta madabaran de'iya kattatinne dumma dumma dan'o doozatappe oosettidanne meretida donuwa malatiyageti hara hara katta qommoti beettosna.

Ha misilezan beettizay aaze giikko daro kaththata maanassinne uyyaanass issisan doorida asatinne kaththati issippe bettishe de'es

Bana hara asappe dumma yiya maayo7a maay'i uttida yelaga naay madabara tookkada yiya issi macaasiyo azazidinne he gaasa woththa gi ogiya bessife d'eetes.

Dumma dumma dan'o doozata puutisidi etas koshshiya ba ubbaza kunthidi heyssappe eta bayzanassinne laammanasi ekkidi efiya issi bitane beettishe deees.

Bootta madabara kumida katta qommota tookkidi kiishe woykko bishe deiya nam'u attuma nayti beettosona ha attuma naytoppeka sintha baggara deizayssi karetha qole gixxidi guyeyssi qasse zo'o meray deiyo qole gixxidi hemettishe beettosona.

ha misilezan beettiya daro dancacida madabaray de7iyo issi keeththay beettees ha madabarappekka tookki tookkidi kessiya asati de7oosona

ha misilezan bettiyay aaze giikko issi kathaa pacatethappe oykkiya hargiyan oykettida qeeri woykku guutha na7azi beettes. ha gashe na7ay binnaanay woykku huphiyan mokkiya ikise baynna guutha na7aa geethethi xeesettes.

Ha misilezan deiya nam,u attuma naatinne hara entibayziyo katha qommoti beettettes ha attuma naatuppekka issoy guuth qammi bessishin issoy appe guuth aduqi bessees.

Dumma dumma asa na7ati issi sa7appe harasa baanaw go7iya ha7i wodiyan kaamiyadan go7etiyoba asa toga miishshati leemisuwassi:- para, baluquwa, malatiyabati beetettees.

Xelanas pulsne lo'o Meray de'iya cililo badalay betes. Ha badslayka asa nat manasinne daro go'as pe'iyaga gidishn ha ha badalay hara go'ataka datota imiya...

Haa missilezanni betizayi azee gikko ,kaata bukanni eretizo asati kata bukido utulla saluwa olidinne aa giduwanni betiya kata caarikuwanni yedoshshe betetes.

Ha misileza betizayis aze giiko coora madabara gidon duma duma katha qomoti de'ewugadan betes ha madabarapeka bagati gutha gidishin issoti issoti zo'o milatesata

Ha misilezan betizay azze gikko wolqama aho denba bitay dees ha denba bitappe sinta bagara derey tokay bettes toqa deriya na'a giduwan toqu gidda shuchay bettes.

Ha misilezan betizay wolqama aho denba bitan dumma dumma katatinne hara maata qommoti betosona ha katatikka maatatikka Issoy issuwara dancaci shiiqidi betishe dosona

Nu gammo assay daaro othyhiyonne tookidi go'eetiyo daanio dooztuppe issuwa giddida muuzezi bettes ha muuzeza oosso assa naati wati wati othanakonne bessashe deiya issi yellaga kawo oththanchiyanne beishe deiya nam'u maccati bettosona.

Ha misilezan bettizay aze gizayssa gikko kaxxidanne woyko melidda gashe bettes.ha gasheyappeka issi bagara cakkidi issi bagay cakkishin attidafey bettes.

ha misilezan beettizay aaze giikko nu gaammo biithay eretido katha qommotappe issuya geetettiya gaashe beettees ha gaasheka ka7idi caketanassi matida gaasheya

ha misilezan bettiya dumma dumma katha ayfe qommotinne inta bayzanas yaagetidi keexettida woykko deiya issi sohan kuurettidi deiya geeti issisan beettishe de7oosona

Woliqama aaho denba biittan xeellanas lo'iya daro maatati beettosona ha cililo meray de iya maatatikka kattatuura issife coorattidi beettete

dumma dumma katta qommotappe issua geetettiya dan7on mokkiya woykko zeridi shooqan nu gaammo asay mokisiyo malduwa yaagethiyo katta qommoy beettes

Dan'o dozatupe issuwa gediya katta qomoy badala yagiyo ka'ikko asa nati miyo mehiyaskka madiya asa natakka maddiya katha qomoyi betishe de'es.

Katha qommotupoe issuwa gidida asaa naati maanassinne hara hara go7assi pee7ishe de7iya badala yaagiyo katha qommoy keehippe danccacidi beettishe de7e.

Dumma dumma dan7o doozati puutidi yafaran woykko issoy issuakko shiiqennan haakki haakkidi tokkido tossa daan mokkida dan7o doozati beette.

ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma dan7o doozatoppe issua gidira badala yaagetiyo doozay beettees ha badalaykka pooshetidi ka7ibennaga gidikkonne bootta meray deiyo aype beettees

issi wolqama aaho denba biittan dumma dumma maatathi mithati katha qommotinne heyssa heyssa malati banta cugan cugan yaran issipe dancaccidi beettishe de7ee.

Hammisilezan beettizay aazee giikko katta yafaran tokkida issi bitanenne tokettida daro cilino meray deiya dan7o doozati beettosona.

ha misilezan beettizay aazee giikko macasati issife shiiqidi siiqoan sarotettan issoy issuwara maadettidi katta woykko badala poqidinne qanxidi beettishe de'ettes

ha misilezan bettiya aaho debban deiya gaashe bangaynne hayssa y ssamara katha qommoti beettosona ha kattha qommotikka gakkibe naageta gidishin cakanaas guutha wodiya naagisiya gita geetettosona

Ha misilezan beettiya cora asati issipe teesetti dendidi cugan cugan oottishe beettosona intika oottishe deiza oosoy aaze giikko gaashiya cakiyoga geetettes.

nu gaammo woga erisiya maayuwa banta qooriyan qachi duge yeddidi kattha giddon kattha oyqqidi eqqida asatinne sinthe baggara barka deiya issi asi beettishe de'es

ha misilen beettiza heedzdzu maca asati de7oosona intikka dan7on mokkida kattato woykko ayfa ayfeta mati shiishidi de7oosona hayssatikka issiniya zo7o maay7o maaya uttos

Hammisilezan beettiya issi attuma asi haatta waaruwa kessi yogan kattate qohettenna mala woykko away shocenna mala haatta inta gidduwa gelisidi deiyoge beettishe deees.

Ha misilezan beettiza mitta qommotappe issua geetettiya kindiya woykko mithaboyiya boncuwa beettes ha mithaboyiyasikka xaphoy meetettiyo katta qommuappe issua geetetti erettes.

ha misilezan aazi beettize giikko daro dan'o doozatinne sinthe baggara uuthati beettettes ha uuththappe sinthe baggara wora mitati wolqama daro adusa dussa mitati beettishe de'ettes

Dumma dumma kattappenne woykko mitta ayfetuppe oosettida miyoobati bettetes hayssatappeka leemisuaase shaa,idi miyoobatinne hara hara qasse tukkiyappe oosettida ayfiya issidi uyo tukke beettishe deees.

Ha milezan betiza c'ora macha nayti de'osona hamac'a natu gidon issi attuma na'ayi mithara zinpidi mac'a nayira hasayishe betes.

Haatha pinanasi Mitha yegidi mithara pinidi de'iya cora asati beetetes. Ha asatika ha pintappe ya pinta pinanasi Mitha yegidogey haathay gidozan de'iza gishasa.

Tukiya yahoyo asa matisi daro go'a imiya tokin mokiya gakodi bitta haatha meechappe naaganasi dandauoyanne hara hara son cadidi asau uyiyone hara go'a immanaw danda'iya Mitha tokishin issi attuma yelaga ma'ay beetes.

Coora asati kawo osanichatura dere cimatura issipe shiqidi ubayi ogera hemetishe betosona ha asatika wora xelidinee banita osa upayetidi hemetishe betetes

Ha misilezan beetthizay aazee giikko issi wolqqaama miththey beeththees; ha miththaykka asaa naathi agiddon woykko kuwan shemppanaassinne biiththaa meechchaappe naaganaassi daro hara hara go7athussi pee7ees.

Duma duma go'asine bita hata mechape teqanas dandayiya gesan qante gidida mitha qomoti issipe yaran yaran betishe de'etes.

ha misilezan beettizay aazee giikko nu gaammo asa issifetettanne siiquwa oosoa bessanasi cora asay issife shiiqidi issison puutiya puutisiydi beettishe deees

ha misilen beettiza cora wolqama woray deees haworappeka giddon toqu toqo gida duunneti ekkiya biitta malatiya katta qommoti beettosona

Ha misilezan beettiya cora mita qommoti beettosona ha mita qomotappe kajjaroti nu gamo biithtan erettida aypiya immiya tuketanne hara hara go'an pe'e hayssata geetetti erethosona

Dumma dumma wora oosoan erettida asatinne issi issi maca asati kawo oosancha tuhura issife gididi woranne kattata xeellidi beettosona.

Ha misilezan bettiya issi wolqama aaho denba biittazon deiya cora asay issife shiiqidi oothtidinne tokkidi deiyage bettishe deestees.

hammisilezan bettiya cora asati issife shiiqidi yaran biitta oosowanne puutiya puuti siyuga issife oottidi bettosa entappeka daroti attumaasata

ha misilezan beettizay aazey giikko dumma dumma shuchchatinne biittati beettosonna ha biittatuppekka daro bagga shuchchay daridi beettes ha shuchchaskka go7ay daro keeththa keexanas hara biitta haatta mechappenaaganassinne hara go7as peiize erettizayssa geetettes

Hayssa misilezan beettizay aaze giikko cora aththuma naati banta kusheza micidi salos haa gufanto wora woontha yaagetiya suufe deiyo woraqata banthappe bolla baggara woti uttida.

Ha misilezan beettiza daro kawo oosanchati de'ettes ha kawo oosanchatikka goshsha oosasi bayntana immidi dendidayssata gidishin intappeka issoti issoti banta huphezan aybakko wotthontayssa geetetto osona.

Miitha tokkidinne puutida mitata laali laalidi hara san efi tokkidi deiya issi yelaga attuma asi beettishe deees ha attuma asikka tukke tokkishe beettees.

hH.amizilezan beettiya dumma dumma oosoan erettida asati yafaran yafara woykko cuga medhidi mitha puutusiyo oosowa ooththidi haaththa ushshidi cililo meran dichi di de7iyoge beettishe dee.

Hammisi lezan beettiya dan'o doosatinne dumma dumma boncoti beettosona hayssatikka asati eta giddon uttidi puulassinne alaxiidi ufay cidi beettoosona.

ha misilezan beettizay aaze giikko daro asati issipe citan shiiqidi kattanne mitta puutisiyo oosoan sinta xeera woykko gooba geetettanas issoy issuappe aadhdhanas oottishe bettetes

Ha misilezan beettizay aaze giikko issi biitta oosuwaninne katta toossan erettida issi yelaga attuma naay dees ha na'aykka ayba ooththishe de'ii giikko tukke tokkishe beettees.

Salo sa,a gufanto wora naagiyo wonta yaagetiya duube daabettido woraqatay beettees ha woraqatappeka sinta baggara bootta mayo,a maay7ida asati kushiya micidayssati beettishe deeet.

Ha misilezan issi wolqama woray beettedes ha beettiya wolqama worappe sinthe baggara attuma asi karetha koote maa7idi deees ha attuma asikka ba kushe salo micidi eqqides.

ha misilizan bettiyay aaze giikko issi ordi ekkiza attuma bitane worappe sinta baggara eqqidi ha xeellishe beettees

ha misilezan beettizay aazee giikko daro doozata puutisiya erancha asati haaththa go7ethidi haaththan puutisidi de7iyogeenne ha haaththappe puuthida miishati buro diccishe beettosona.

ha misilen beettiza wolqama mithati issipe matan matan de7ettes ha mithatu giddora asa naati coratidi zatan zatan hamettishe beettettes

Biitxa aradateta naaganassinne haaththa meechappe biitta naaganas go,iya mitha tokkiyogan eretida issi bitane ba sintan kushiyan oyqqidi tukkiyeza tokkishe beette.

Hayssa misilezan beettizay aaze giikko cora qooday baynna asay issisoa shiiqidi bantha metuwa birshanas issippe yaa7a uttidi aaho denban beettosona.

ha misilezan beettiza cora asati de'eettes ha asatuppekka sinta baggara issoy woraqata ba kushen oyqqidi asa sinthara himettishe beettes

Dumma dumma go'as pe'iyanne asa nati manasi madiya Santhe yagetiyo bdan'o diza gakin bayzanas ehida yaran wothidoysi betishe de'es

Ha misilezan beettiya daro katta qommotanne ayfa ayfeta agiddon yegganas medhettida mittappe shukkidi erancha asati kessiyo saaxine malatiya miishay beettees

Ha misi lezan beettizay aazee giikko dumma dumma go7aase peiya katha qommoti woykko dan7o dooza ayfeti beettushe de,ettes.

Dumma dumma dan7on puutisidi go7etiyon katta qommoti beettosona ha dan'o puutetikka intappe daroti asa naatu su tama di agita meray zo7o gidi doogeta.

Ha misilezan beettiyay aazee giikko dumma dumma macasatinne attumasati mitta ayfeta woykko kathata bayzidinne laammishe beettosona.

hammisilezan beettizay aazey giikko goshshanchati oottidinne daaburidi wursido baynta ayfiya oykko daabura giya ehidi bayzanassinne laammanas madaban wottido miishati beettosa

Daro kattatanne dan,o doozata woykko aypiaypeta puutusyoganinne eta dichi yogan eta giddoa bul7idi keehippe daro ayfiya ekki yogan erettida cora asati bayzanas banta oottido daabura ehidi issife bayzidi de7iyoge beettes.

Hammisilezan beettizay aazay giikko daro aypaayfeti katha qommotinne dumma dumma daphoye metetiyo hara hara katha qommoti beettetes.

Ha misilezani betizayi aze gikko issi katha putisewu ossoni eretidda issi mishiriya cishara deiya kathata maxa maxada ba kushiyani oyiqidogeyi bettesi.

Ha misilezan betay issi yalaga macha na'ay ba tokido mithatane da'an'o dozata xelayidane heta gidon upayetayda heta xela xela erosho yagayda betashe de'awus

Daro asati banta sintan qashuwape birshetibena kumetha di'ya madabariyape goye bagara tophiya eqidi madabara sinthan wothidi eqida cora asati de'etes.

Ha misilezan betizays azegiko aho deniba bittan yaparan zeretida katha qomoti betesona hayisatapeka lemisawus badalay betishe de'es

Ha misilezan betiya aaho demba bita gompan asa nati yafara yafarans gidi kushiyan gila go'etidi medhido mishaynne yafaran zereti utida kathati mokidageti betosona

Cisha ciyiya dumma dumma meray de'iyo mithatu gidon eqqidi bantaw uffayetidi ufaysa shakishe de'iza yelaga nayti betosona

Ha misilezan bettiya aze giko issi wolqqam haththa donan tokethida miththati woyko santhathi hesa hesa mala matatine hara hara mithati betosona

Ha missile bollan bethiya daro maca assathi keshiyan ba'idi katha qomotha bazuwape so epidi de'ysathi bethishe de'thess.

ha misilezan beettiza nam7u macasati de7ettes ha macasatuppeka ha baggara deiza issi yelaga nayiya katha qommota oyqqada ba kusheninne zokkon aazakko ba7ada kathata xeellayda deeezaaro

daro maata meray woykko cililo meray deiyo ciisha immiya kathatu giddon deiya heedzdzu asati beettishe de7ettes ha asatuppeka issiniya ba kushiyan madabara oyqqiday saaro geetetha eretawus

hayssa misilen beettiza aaho denbay dee'es ha denban giddon asa naata goshsha ooson maaddanas medhettida issi kaame dee'es

Dumma dumma midoosataninne hara hara oosotan erettida asati ooththido matha oyqiyo kooththay beettishe deees ha kooththaykka ha'wodiya meretida ooratha ooso hiillan merettida meishatuppe issua geetettes.

Ha misilezan beettizay aaze giikko daro maca asati issipe shiiqidi banta oosoan ooson simeretidinne oottishe de'ettes hayssatappeka sintha baggara deiza issi lo'o puula deellanas lo'ya maca yelaga nayiya bettashe de7awus.

Ha misilizan beeththiya dumma dumma ciishsha immiyanne xeellanas keehippe lo7iya daro kaththa qommothi beeththeeththes; ha kaththa qommothi woykko miththathi issi sohan danccaccidi xeellanas puula hanothan beeththishe de7ees.

Ha misilezan bette aaze giikko dumma dumma dan'o doozatoppe issua gidida tukke beettes ha tukkekka daro asa natuyo go7a immiyaga gidishin cora asati agiddon ha tukkiya xeelidenne lo'etidido oosona

Hammisilezan beettiyay aaze giikko booththa maayo7a maay7ida issi saasuwa ba sinthan qachida issi oosancha woykko gooba bitane beettishe dee.

Hayssa misilezan beettiza aahu denbay de,es ha denba giddon yafaran toyettida katta qommotinne hara hara maatati de,osona ha maatatikka katta qohiza gishass eta qanxanas maaddiya asa naata go7as pee7iya kaame meray deiyo issi miishay betti.

Ha misilezan beettiya wolqama denban yafaran issife zeerettidanne tokettida muuzetinne hara hara katta qommoti beettosona ha muuzekka daro go7asppe yoogan erettetees.

dumma dumma miishata giddon de7iya ciishsha qommoti beettosona ha ciishsha qommotappekka leemisuwassi cililo meray, zo7o meray hara hara heyssa heyssa mala merati de7iyo ciishshati de7eetes.

Ha misilizan beettiza dumma dumma mita qommoti deeettes ha mitha qommotikka ayfidi asa naatu go7a immanas zo7idin woykko teeridi deiyo gaadan beettishe deees.

Ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma katta qommo gidiya aypaayfeti beettosona ha ypayfe katta qommotikka cugan cugan de,oosona.

Ha misilezan bettiya nam7u asatuppe sintha baggara deiyayssi macaro gidishe gu7eyssi attumaga geetettes hayssatikka banta dumma dumma oosoan woran ka7ida kathata soo shiishidi bettiyageta gidosona.

Ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma biitta guyo oosoaninne katta puutusiyo oosoan eratettay de7iza asati issife maca asati attuma asatura shiiqidi zoretan oottishe beettoos.

Ha misilezan beettiya dumma dumma go7a immiiza katha qommoti woykko ayfaayfeti beettosona ha ayfaayfetikka ka7idanne woykko teerida kattha qommota gidishin entappekka issoti issoti muuziya heyssa heyssa mala haratikka deeette.

Dumma dumma eratethay deiyo cora asati cimasatura yelaga naatuura kawu oosanchatura ubbay shiiqidi biitha goydinne katta zeridi yafaran beettosuna.

issi teellanas lo7iya geela7o naya beettowos hana7iyakka ba kushen ciishshata oyqa uttos ha ciishshataka oyqi dooge aybise giikko nu gaammo biitta erettiza wora bessanas wora go7a erissanas

Kathanne mithas puttisi othoso go'iya wolqa kame eqidagey betes ha kameyka hatha duqidi ne woykon basintha bagara osuwan mmadiya misha hatha kesishe betese

ha misilezan beettizay aaze giikko cililo meray deiyo dan7o doozay beettes ha dan7o doozaykka yafaran yafaretidi toohettidaga gidishin intikka haatta ushshiyo miishan haatta ushshidi deiyoge beettees

Ha misilezan beettizay aazey giikko wolqama woray beettees ha wolqama worappe sinthe baggara haaththay deees ha haaththa pinnanassi daro asati issife eqqidi naagidi deiya geeti beettosona.

Hammisi lezan bettiya batuppe issoy aaze giikko haaththa ha haatthay nu toophiyan daro go7asi pees ha go7appeka issoy uyanassi kathanne mitata melenna mala enta xaphu as haaththay koshshiyossadan ereettes.

ha misilezan beettizay aaze giikko mitta puutisida issi yelaga naay beettees ha yelaga naaykka guye deelidi deiyayssa gidishin ha puutisido kattatuppe sinta baggara eqqidi beettishe deees

Ha misilezan beettiya wolqama aaho biittay beettees ha biittasi issi baggara mitati de'oosona qasse hara baggara biittay mittay baynnan mela deiya biittay beettees.

Issi shuchappe osetiza keethaza matan daro cora haretinne assa nati betosona ha asatika maca asara etappeka daroti bootha naxala mayo may utida

Mehiya hemidi de'iya issi qeri na'ay beetes. Ha gutha na'ayka ba kushiya oykidoba miiziyo muzidi betiyaga gidishin, ha na'ayka bolla bagara zo'o mayo mayidi de'es.

Ha missilezan betiyay duma duma meheti banta sohuwan sohuwan qashetidi isoy isuwara waretena malane qaxena mala qasheti utishe utida meheti betishe de'etes.

Issi yelaga mishiriya mizisi kac'iya oyqada katha mena mala ba wothido misha qohena mala mizuyo bako gochayida diyogeyi betishe de'es

So medosatupe isuwa geetetiya woyko suumetiya sunthay kutho yaagetiyo so medosay imiyo ayfe woyko phuphule damcacidi beetes.

Dumma dumma mehiya henthan erettiza issi asi beettees. Ha bitaneykka kutto phuuphullisido soha giigisewganinne kuttos koshshiyaaba ubba kunthidi kutta go7aa go7ettidi beettishe de7ees.

Ha misilezan beetiza cora meray de'iya miizzati de'osona. Ha miizzatikka banta sohuwan sohuwan eqqidi gaaxatan woykko zazaluwan qasheti uttidosona hagekka etassi daro issoy issuwara qohetena malanne saruwan de'ana mala maadiya miishsha.

Ha missileza bolan betiyay c'ora qomoti de'osona haysatapeka issiniya ha'i yela kesada ba mara lac'ishe betawus.

Ha missilezan bettiya mata wodiyan yelleida issi wolqqama wogga gidizza miziya bettawus ha miziyakka ba mara dhnttishe de'awus.

Ha misilezan betiza issi yelaga na'iya faro qomo mizata issipe wudiyan ekada heemana epiyda diyogey beetes ha miizatika keehippe qalidaysa gidishin enta hemanaw epiya nayiya kareta koote mayadus

mehiya hentan eretida issi yelaga nayeya uttada ba meheya oykko somme doosappe issua gidiya kafo qommota oykko kuttuwa hee maydda beettawus ha nayiyakka kuttuwa phupuleza ba matan wottada kuttuwa haatta ushsheda beettawus

Dumma dumma Meray de7iyo miizati beettettes. Ha miizatuppeka sintha baggaara guutha mara daaniya zo7o meray de7iyo miizi eqqidi maata mishe beettes.

Ha misilezan beettiyay aaze giikko boora go7ide de7iza nam7u waathan goyiya asatinne enti goyiyo boorati beettettes. Hayssatikka oosoy asa naatu de7uwa laammiyogasi baaso goshsha oosuwan erettidayssa.

Ha misilezan beettizay azee gikko mehetinne mehetti qashettiyo sohoy keehippe beettes ha meehetupekka issi miiziya qashshetido sohuwappe keyada eqqashe beetawus

ha misilezan beettiya issi yelaga mishiriya de7awus ha macasiyakka nam7u kuttota hee mashe beetowus ha nam7u kuttotappe sinthe baggara nam7u phuphule deees

Hayssa misilezan beettiza issi attuma asi de7ees ha attuma asikka ba kushen kutto addeza oyqqidees ha kutto addezikka xeellanas li,iyanne keehippe orde gidiza medoosa qommo.

mehiya heemanassi shinqiya ekkidi deeshsha wudiya hee miiddi deiya issi yelaga naay beettes ha yelaga naaykka deeshsha ekkidi bazzuwa biiddi deiyo gaadan erisees

ha misilezan beettishe diyay aaze giikko shuchchappe oosettida ogeera hareeza laaggidi de'iza issi attuma aaway de'ees

Ha misilezan beettiya dumma dumma meray deiyo meheti de7osona ha mehetikka issipe yafaran eqqidi haaththa uyanas naagiyoge beettees.

soo medoossatuppe issuwa gidiya kapo meray de7iya kuthoti beettosona ha kuto yaagetiya so medoossatikka daro go7aa asa naatus immiyogan erettosona.

dumma dumma so medoosati issoy issuwara laacetidi banta siiqowa bessishe denban mi kallidi ichidayssati beettishe de7ettes.

ha misileezan beettizay aazee giikko issi karetha yelaga mishiriya deeshsha woykko some doosatuppe issua geetetiyaro yeessayda woykko ixanthappe maatha ekkayda deiyoge beettishe dees

issi wolqama aaho ogiyara daro somme doossati himettishe beettosona. heyssatikka mehiya ,boora ,miiziyonne heyssa heyssa malati beettishe de'eettes.

nam7u karetta booratanne issi punccare miizziyo heemanas ekkada efashe de7iya yelaga mishiriya beettawus. ha mishiriyakka ogezaara ha meheta laaggashe beettawus.

Issi wolqama doqu gida dere hini ha hozan beettees ha wolqama derezappe sinthe baggara wolqama aaho denbay de,ees ha denban deiya daro some doossatinne entha heemishe beettiya asati de,oos.

so medoossata heemiyogan erettida issi cima maca mishiriya kutthuwa heemayda bettawus ha cima mishiriyakka kuttuwa heemayda mizaydanne enta phuphuliya go7ethayda beettawus.

Dumma dumma meray deiyo attumanne maca deeshati beettosona ha deshatikka some doosappe issua geetettosona ha deeshshatusikka daro go7ay de7ees eta go7appe issoy asa naati bayzikko asa naatusi miisha7imilimetowa ashshoyssan maaddosona.

Ha misilezan bettiya issi mehiya henthan erettida yelaga nayya de7awus hanayiyakka kuthuwa hee maydanne a mizayda de,iyoge bettees.

Mehiya hee manas so asay yeddido qeera naatinne meheti beettettes ha mehiya hee miidi deiya qeera naatikka mehiya laaggidi maata idiyoosa yuushi yuushidi heemishe beettettes.

Ha misilezan betiya asat Mita tokiyo osuwan daro erancha asata gidkkonne Hatha ushiyoganne hara hara osuwan banta osuwa Hila ha'ka gujid de'iyageta getetosona.

Ha misileza betiza issi yelaga na'ay ba othido woykon madabaran yegidi ehida katha gedarisishe betes

Ha misilezan bezizay aze giko kata bukiyo osuwa otiya asati hila osuwan goe'etidi kata mehan bukishe diyo gay betese

Ha misilezan betizay aaze gikon dan'o dozappe issuwa gidida badala ya giyo dozay betes.ha badalappe guye bagara issi kareta cima bitaney dis.

Ha missilen bethizay daro dandhdho dozzathi deo'ssonna. Etapekka issotha issotha xesanna hayssathepeka badalay hara hara qasseka xelanas cilillo meray de'yya dozzathi bethossona.

Ha misilezan betiyay axe giko puta putisizo oosozan eretiza asati banta era go'etidi medhido sasappe medhetida mishan bitta kunthidi putiya putisidi betiyogey eretes

Putiya putisoganinne katha nagiyogan eretida issi goba atuma asati issipe shiiqidi hatha ushiyoganinne tokido mitha xeliygan betosona

Ha misilezan beeththiya issi wolqqaama demban daro dan7o doozathi ciishshaara puula hanothan ba bessan bessan issippe yaran de7iyaageethi beeththoosona.

ha misilezan beettiyay aaze giikko issi wolqama aaho denba biittan giddon eqqida wolqama mithay deees ha mithaykka asa naati agiddo shiiqidi kuwan attanassinne hara heessayssa mala go7asi pees

Dumma dumma ooso hiillay de7iyo asati issoy issuwara shiiqidi bantta oosuwa wursidi oosuwappe shempiddi eqqidi haasayishenne ha simmi xeellishe beettoosona.

Ha misilizan beettiza asati aaza oothora dizo giikko katta bukkidi de7osona heyssatikka katha bukkiyo hiilay mehiya laaggidi katha woykko gaashiya bukkishe de7ettes.

Ha misilezan beettiza cora kawo oosanchati issipe shiiqidi goshsha uusua ba zoretidinne teelidi de7iyogee beettishe deees.

ha misilizan beettiyey aaze giikko issi goyettida aaho biittan mita tokkiyogan erettida issi wodala attuma bitane mita tokkidi beettees

Dumma dumma biitta xeelas puulayanne hara hara go7ay deiyo ciisha immiya dan7o doozatanne hara hara maata qommoti issipe yaran beettishe de,eeta

Ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma puutiya puutisiyo saasuwan puuteti beettetes ha puutetikka saasuwa giddon deiya biitta asa naati qolu gan xaphuwa yeddidi puutidi aal7o lo7o mera ekkidi diccishe beettettes.

Ha misilezan beettizaye aaze giikko issi ase ba kushezan woykko qaa7an daro katta ayfeta woykko katta qommota oyqqanas dandayiyoganne ha kushiya giddon daro katta ayfe qommoti deiyoga bessee.

Ha misilezan bettiyay aaze giikko mitha qommotappe issua gidiya asa naatu si aypiya immiyogan erettida manguwa yaagetiyo mithay betteeshe deees.

ha misilezan beettiya issi yelaga attuma bitane ba qoodhezan gaammo woga erisiya maayu7a qaadidi biittan uttidi puutiya puutisanas giigisid deees

ha misilezan beettiyay aaze giikko dumma dumma go7as peiya ciishshay lo7iyo xeellanas asa naata ufaysiyanne hara hara go7atus pee7iya katta qommo geetettiya yafaran yafaretida ka7idi deiya ciishshara deiya katta qommoy beettees

Katta bukan erettida issi cima bitane beettees ha bitaneka katta bukkiyogan eretidinne gaashiya aatti yeggiti deees.

ha misilezan beetteya issi cora asati issife shiiqidi banta qofa laameretiyoganinne hara hara asappe qofa ekkiyogan biitta goshshaba ooraxisidi beetettes

Kase wodiyan toga mishappe isuwa gidiya para oyqida issi gooba bitaney betes. Ha bitaneyka ba kushiyan Paras morgiya oyqi utidi eqid de'ishe betes.

Ha misilezan betay daro qomo soo medosati de'osona haysatapeka lemisos desha dorisane hara hesa hesa mala soo medosati betes

Dumma dumma go77as meray deyiya so medosatti betossona haytapekka lemisos dorssa desha hayssa hayssa mala somedosati betishe de77osonna.

Mehiya payateta nagiyo osuwan kehipe eretida issi c'ima bitaney deshiyo dhelidinne imetuwa aybako eranas qopishe de'es.

Dumma dumma kaththa qohiya kaththas lo'o giddena miishshata lemisos ,sharapa,guxxune hhmata wodhdhiya dhale uloon diya miishshata oyqqida daro miishshati betetees.

So medosape issuwa gidiyane asa nati issi sape hara sohuwa qandhanas woyko banas madiya kase wode toga misha gidiya paray betishe de'es.

Ha misilezan betiza so medosatupe issuwa giidza hareti de'osona ha haretusika daro go'ay de'iyoga gidikone banta zokuwan cega qanca canidi de'etes

Ha misilezan betiya c'ora asati issipe utidi de'osona ha uttidi deiya c'ora asatuyo eratetta imidi deiya issi bootta maayo7a maayiya kawo osanchay betes.

ha misilen beettiza woraqata bolla dumma dumma some doossati beettoosona ha some doossatuppekka hare kuthoy maatta miisaynne hara hara some doossati beettosona

miiza hentan erettida issi cima mishiriya miize qooriya odorua qachada goochayda deiyoge beettees ha mishiriyakka ba huudiya shaashen qachada eqqada miizeppe miiye baggara deishe ha misile miiza ahemiyo gaadan bessees

Dumma dumma meray deiyo miiza marati bettetes ha mehiya maratoppekka daroti booththa meray de7iyo geeta gidishin heyssatikka issipe cugan ubbay issipe deishe beettee.

Ha misilezan beettiya boole mika7ele mehiya bolla bayatetta naagishe de'iya yaagetiya xuufe xaafettido woraqataynne aappe guye baggara dumma dumma meheti beettishe deeete.

ha misilizan beettizay aazee gikko cora mehe qommoti issipe ichidi ne eqqidi beettosona etta giddonka na7u bootta maayo7a maay7ida atthuma asati beettosona

Mehiya heenthaninne eta bolla payatetha naagisiyo oosoan anjettida issi yelaga mishiriyanne daro so medoosati issippe beettetes.

Ha misilezan beettiya nam,u kareta meray deiyo hareta heemishe beettiya issi mehiya hentan eretiya yelaga naay beettees.

Meehiya payatetha naagiyo oosoan anjettida issi yelaga bitanenne appe xaliya shammanas yida nam7u asati issipe haasiydinne miicishe beettosna.

meehiya bolla payatetta naagiyo ooson erettida issi gooba asi eqqidi beettes ha asikka mizziyo mittaara gaththi kaciya qachchidi miizziyo xeelishe beettes.

Ha misilezan bettiya nam7u asati issipe shiiqidi intappeka issiniya macaro issoy attumaga gidishin nam7appe giddon deiya some doossay hariya geetettiyage qashetidi deees.

Mehiya payatetasi banthanatetha immidi dengida cora asati mehiya payateta naagisiyo oosoa oothtishe de7idi betetes.

Ha misilezan beettizay aaze giikko dumma dumma go7as pe7iya some dohosatoppe issua yaagetiya hareye beettes ha hareyekka asa naatos daro go7a immiyayssadan erettes

Hammisilezan beettiya issi yelaga attuma naay daro deeshata hee miidinne inta qachidi issoy issoara qaxettenna mala hee miidi deelishe beettes.

Hammisilezan beettiya so medoosati kace wogganne aaho gidishe bantha kaceyan woykko issotu issotus tohan qashettida wodoroy beettes.

issi aaho maata biittan daro dumma dumma meheti wudiyan kiyidi heemettidi de7iyageeti beettosona; ha mehetikka maata miiddi issippe coray issoy issuwaara yaa haa geennan mishe beettettes.

Ha misilezan beettiya dumma dumma meray deiyo modho mehetinne diikettida issi issi meheti beettosona ha mehetikka shukidi maanassinne hara hara ooso as pee,oosona.

Hamisilezan beettiya issi oyddu tohoy de7iyo wora medoossa garssara shooshshan tiran hamuttiya issi medosay beettes.hamedosayka asa naati mayido mayoodan laammi laammidi mayees.

Ha missilezan bethizay azze gikko worra medosatappe isswa gidiza essotethan ubba doathuppe guxiya gegiya yagiyo worra medosay bethishe dees.

Woora medosati issoy isara kehipe hatay bayina medhoy bayina bittan mata mishe betosona ha hetaska kacey adusa corugu gidi issoy isara dagametidi xelish de'es

Nu tophphiyassi al"o do"a qomotappe isuwa gidida daro xelanassi lo"iza pulay de'yo wora qomotappe issuwa gidida do"ati de"ossona

Issi wolqqama qodhey kehippe adduqido wora meddosa gettetiya issi do'ay bettes ha worra medosaykka worrappe kidi sinththa baggara deiya maata giddon eqqidi bettishe de'es.

Ha misilezan beettizay azee gikko haylashuwa yagettiyo bollay bochchikko qacciyo daro wode haaththa giddon de'iya woora medosatuppe issuwa yagettidii beettes

Ha missileza betizay aze gikko woliqama mate gidon deayida mayida agada dagaman ayibakko mishi siyada piradhanasi xeliya wora medosiya betishe de'awus.

Ha misilezan betiya aho woyko wolqama hathasi giduwan gelidi utida mehe qommotappe issuwa gidiya wora medosati betese

Ha missilezan bettiza issi wolqqama hayilashshuwa yagetiya bollay yaparay yaparay de'iyo ba doona hanggida wora meddosay woyikko haththan de'iya meddosa qommoyi bettishe de'esi.

Ha misilezan beetiyay aaze giiko,wora medosati dalgidi de'iyaba gidikonne entta asi bochchenna mala, hara harabati bochchenna mala naagishe de'iya kawo oothancha issoy eqqidi xeellishe beetees.

ha misilezan beettizay aazee giikko wora medoosappe issua gidiya asa naatu go7assinne daro qohi oganka eretiya godariya yaagitiyo wora medoosay beettes

ha7i wodiyan dhayide de'iyanne nu tophiyas al'o geetettida nu gaammon daro wode beettiya wora medosatuppe issua geetettiya haatta matappe kichennaa issi do7iya beettawus.

toopphiyan al7ho medoosa gidiza nu gaammo biittan daroto beettiya gaammoy beettees ha gaammoy na7u gaammoti issippe gididi zatan hametti dibeetosona

Ha misilezan beettizay aazee giikko eesotethan keehippe daaburay deiyo asa naati beyidi yayeyo wora medoosappe issua gidiza geeggiya giyora hayqqada beettowus

ha misilezan beettizay aaze giikko wora medoosappe issua gidiya godariya yaagiyo nam'u do'ati beettosona ha do'atikka guutha wode cimi doogeta geetettiyesona.

Ha misilizan beettizay aaze giikko wora medoosappe issua geetettiya daro wode haattaninne shuchchay deiza heeran deiya issi asa naata saxidi qohanas dandayiya medoosay beettees.

oyddu wora medoosati issippe gididi kace keehippe adusa gitidonne banta goyna duge xaaxida deeshsha meray de7i ogeti maatha giddora hemettishe beettos

Ha misilezan beettiya wora medoosatuppe issua gidiya issi do7iya beettawus ha do7iyakka worappe kiyada ba biyosa baydda aggada dagaman xeellayda beettishe de'awus.

Ha misilezan beettiyay aaze giikko issi wora medoosa geetettiya do7atu yarappe issuwa gidiya kana meray de'iyo issi do7ay beettes.

ha misilezan beettizay aazay giikko issi keehippe puula gidiza dhoqa bessan ke'di ichida kanaay beettes ha kanaykka suwa naagiyo gaaninne hara hara oosoan erettida go7a immiya medoosa geetettes

Ha misilezan bettiyay aaze giikko mitha bolla uttida dumma dumma meray de7iyo kafo mariya beettoos ha kafuha mareppe guye baggara wolqama woray beettees.

ha misilezan beettizay aazey giikko issi wolqama worappe kiydi denba hemettidi deiya gaammoti beettosona ha bettidi deiya gaammotikka issoy issowara zatattidi cugan hemettishe beettoosona

Ha misilezan beettizay aaze giikko wora do7atuppe issua gediya wode keehippe ceeyggido goderiya yaagetiyo do7ay beettees ha do7aykka go7a immiyogappe darua asa naasa qohiyogee erettes.

ha misilezan beettizay azey giikko heedzdzu wora me doosa gidida gen7a yaagiyo woykko genesiyo yaagiyo deesha meray deiyo wora me doossati beettosona

hammisilezan beettiya gaammuwa yaagetiyo wora do7ay beettees ha gaammuwa yaagetuyo wora do7aykka wora do7atu ubbas aawanne ubba haaranas dandayiya wolqama wolqay dedhiyo cimida gaammuwa geetette

ha misilezan beettiya do7ay nu gaammo biitta erisiyanne teesi siya gaammoy de7iyo gaammo biitta yaagisiya do7a qommoti beettosona

Wora medoosappe issua geetettiya meray asa naata daani ekkiyo geleshuwa yaagiyo issi wora medoosay beettees ha wora medoosaykka daruto asa naati ooththido kattata miyogan eretees.